Abantu babiri bari aha boda boda. Boda boda egi eri omu muhanda kandi enyima eriho erangi eya kinekye n'erangi erikutukura kandi aha rubaju rw'omuhanda hariho ebinyaatsi, hariho n'ente eziri omurangi etakushushana nk'erangi ya kitaka, n'erangi erikutukura kandi aha rubaju rwazo hariho enju nungi eine amabaati marungi.

Omushaija ariyo ayemereire akwaitse enyama omungaro, omushaija ogu ajwire emyenda eya mutare kandi omu maisho geye hariyo ebintu ebiri omu rangi erikwiragura nana erangi eya mutare Kandi aha rubaju hariyo abantu bajwire emyenda etarikushushana nkeri omu rangi ya kinyaantsi Kandi hariyo n'obucupa bw'amaizi.

Omushaija ari omu maizi ari aha rubaju rw'obwato omushaija ogu ajwaire enkofiira ariyo naareeba omu maisho ajwaire empare eri omu rangi ya kinyaatsi kandi obwato obu buri nk'obukuzire bwine ekintu kiri nkekya mutare nana erangi erikutukura kandi omushaija ogu n'omushaija arikwiragura.

Abashaija bari aha rubaju rw'enyanja, beemereire aha itaka aha rubaju rw'ebinyaatsi, omu nyanja harimu obwato obwato bwingi kandi amaizi g'enyanja gari omu rangi eya bururu nana erangi eya mutaare, ahagati omu nyanja harimu ebinyaatsi, ebinyaatsi biri omu rangi eya kineekye nana erangi eya kinyaatsi

Omuntu ariyo naateeka omuntu ogu ainami ariyo naatamu omwonyo omusefuria esafuria egi erimu emboga kandi omuntu ogu aine akacupa karikutukura akaine omufundikizo ogwa kinekye kandi karimu omwonyo kandi ariyo natekyera aha sigiri.

Obwaato buri aha rubaju rw'enyanja, obwaato obu niburungi aha rubaju rwaabo hariho embwa kandi obwaato obu buri omu rangi zitakushushana aha kuba buri omu rangi eya bururu n'erangi eya mutare kandi amaizi nigareebeka gye ahakuba gari omu rangi etakushuushana nka erangi ya mutare n'erangi ya bururu.

Ebiconco bingi biri omu kishaka, ebiconco ebi biri omu rangi eya kitaka kandi ekishaka eki kirimu ebinyaatsi ebyomire n'ebitakomire ebiri omu rangi ya kinyaatsi, ekishaka eki kirimu n'emiti kirimu emiti mihango kandi miraingwa eine n'amatagi seeri hariyo ebicu biri omu rangi eya buruuru n'erangi eya mutare.

Obwato buri aha rubaju rw'enyanja obwato obu burimu ebintu bingi aha rubaju rwabo hariho omushaija omushaija ogu ajwaire ebirikwiragura ajwaire nana esweeta eya mutare Kandi obwato obu buri omurangi eya mutare nana erangi eya bururu kandi aha rubaju rwabwo hariho amaizi amaizi aga g'enyanja gari omurangi ya mutare nana erangi eya kitaka

Abantu babiri bari aha rubaju rw'enyanja, aba bantu babiri omwe ajwaire eshweta ya mutare kandi ow'omumaisho aine omwana ajwaire n'eshweta erikwiragura kandi ahagati omu maizi harimu omushaija ashutami omu bwato aine enkatsi omu ngaro kandi amaizi aga gari omu rangi eya mutare kandi seeri hariyo ebinyaatsi ebiri omu rangi eya kinyaatsi.

Emyenda eri omu katare, emyenda egi ni nyingi ehanikire aha miguha endijo eri aha miti emyenda egi eri omu marangi agatakushushana harimu eri omu rangi ya mutare hariho eri omu rangi ey'okutukura, erangi erikwiragura, n'erangi eya kinekye, n'erangi eya buruuru kandi hariho n'enkofiira eziri omu rangi eya mutare.

Ekishushani ky'ekyenyanja kiri aha kyoma, ekishushani eki kiri omu rangi ezitakushushana. Ekishushani eki kiri omu rangi erikwiragura, erangi eya mutare erangi erikutukura na n'erangi eya kinekye.

Egaari y'omwika eri omu muhanda eine erangi zitakushushana nk'erangi eya kinyaatsi, erangi eya mutare n'erangi eya kinekye. Kandi abantu bari aha rubaju bagiriinzire ngu bagyende. Abantu aba bajwaire emyenda etakushushana. Hariho abajwaire eri omu rangi eya mutare, erangi eya bururu n'erangi erikutukura.

Eihamba ririmu emiti mihango kandi miraingwa mirungi niharebeka gye ahakuba harimu ebinyaatsi ebiri omu rangi eya kinyaatsi ebitakomire birungi Kandi emiti egi harimu eyomire ekuzire munonga neshemeza munonga

Ekinyonyi kiteekami aha bitaka. Ekinyonyi eki kiine omunwa muraingwa kandi kirungi kiri omu rangi zitarikushushana. Nk'erangi erikwiragura n'erangi erikutukura n'erangi eya bururu. Aha rubaju hariho ebinyaatsi. Ebinyaatsi ebi nibirungi biri omu rangi etakushushana nk'erangi eya kinyaatsi n'erangi eyakinyaatsi n'erangi eya kinekye.

Abashaija babiri bari ahagati y'amanju abashaija aba ow'omu maisho ajwaire esweeta erikwiragura ajwaire n'esaati eri omu rangi erikutukura n'erangi erikwiragura ajwaire enkofiira aha munywa aineho erangi eya mutaare kandi ajwaire empare erimu erangi eya mutaare n'erangi erikutukura kandi ow'enyuma ajwaire esweeta eri omu rangi eya bururu aha rubaju rwaabo hariho ekimuri.

Oruguuto aha rubaju hariho ebinyaatsi, hariho n'amaju, hariho amaju g'amategura, hariho n'amaju g'amabaati. Omu maisho ni ruhika omu koraasi harimu emotoka harimu n'abantu abarikutambura